Paɣibi n bɔŋɔ bi chaŋla kuliga ka ziri taha bi mi zaa ziri la taha ka gbubi guuka guuka maa yɛla baɣili vaɣi dozim n yɛli yili n nmɛ ziya ti kuuni n zaya ŋɔ ti mahali gba n bɔŋɔ ka bi so chinchina ŋuni bɛ yɛanga maa sola chinchini ka yiɛ liiga vakahali.

Kom n boŋo kom maa galisiya pam ka tihi galisi laa ka yiya ʒɛnʒɛya ka ŋarim nim biɛni ŋarim maa zaɣ piɛla biɛni zaɣ sabila zaɣ ʒiɛhi ka kom maa ku galisi n ku diya ka sabila ka niraba ka nimaa ni

Kohamma shee n bɔŋɔ bi gbaala zahama zahama maa galisiya pam n niŋ gbambihi ni ka niraba galisi ʒɛya laa ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣa maa gbubila gbambila ka zaham bɛ dinni ka gbambihi anu gba ʒɛya zaɣ vakaɣali mini zaɣ buluu ni zaɣ sabinli ka zahama galisi di puuni niraba maa galisiya pam ka so ʒɛya ka niŋ nimmohi n diri fiila

laa m-bɔŋɔ ka bindirigu be di puuni saɣim ni gbana ni zahim ni naanzuwa maan' chɛra n-nyɛ li ka kpakpuli kpam be dini ni akɔtɔ bindirgu maa galisiya pam ka kpam maa kuli galisi di puuni ni naanzu' kpulakpula

Doo n ʒɛya ŋo oʒɛla shitoɣ dundoli ni ka yɛ chinchin liiga ka zaŋ zaɣ dozim pa o boɣu ka pili zipiligu n kpa ninkpara n piri namda ʒiɛ ka za adaka gbuni ka kolba nim bɛ dinni shitoɣu maa ni bi koharila binyɛra kolba ni dirink nim n ku tamtamya maa ka o ʒɛ teebuli gbuni

Salin gbiribi n boŋo bi gbirila salima ka zaŋ girada nim na ti niŋ nimaani katawiya ka bi to ŋo ka niraba ʒi nimaani galima nim gba n ʒɛya ŋo galima nim maa galisiya ka tihi maa galisi lala ka bi ku tooi tandi nima n soŋsoŋ doo n boŋo sa o yɛla liiga ʒiɛ jinjɛm tampilim so gba n bɛ gbunni maa ka yɛ liiga piɛlli

Daani m-bɔŋɔ ka paɣa ʒiya bɛ kɔhiri la alibarisa kaari naasuwa konkombanima alaafee nima di galisiya pam ni watamilo nim zaasa ka bɛ ʒi bɛ patanima ni daa maa ni niriba maa galisiya pam paɣa ŋun ʒiya maa o ye la nyingokɔri' piɛlli ka so chinchini zaɣ' ʒee ka ye liiga buluu ka ga wɔɔchi

Daani n bɔŋɔ namda kohi ʒishee n bala ni bin maŋa bin maŋa maa zaɣ ʒiɛhi biɛni zaɣ sabila ni zaɣ piɛla ni zaɣ vakaɣa zaɣ dozim gba biɛni ka bi mali namda nima namda nim maa viɛli viɛli pam ka galisi balibu balibu pam n nyɛli zaɣ piɛla biɛni zaɣ sabila biɛni ni zaɣ ʒiɛhi di viɛli viɛli pam di ni yuuri pam

laa m-bɔŋɔ ka bindirigu be di puuni bɔraade gala zahim ni naanzuu ka kpukpali kpam be di puuni la'sabinlli n-nyɛ li bɔraade maa nyɛla dibaa anahi ka zaɣ'yinga ŋmaagi gala maa nyɛla gala dibaa ata ka di tam teebuli zuɣu kpam maa galisiya pam ni zahim

Niraba ata n ʒɛya ŋo bi nyɛla dabba ka gbubi silba nima n kpaari bini niŋdi di kpee maa ni ka bi zaa nin kuli bɛ silba nim maa ni doo n boŋo o yɛla liiga dozim ka pili zipiligu kom n doya la di mini batibati ka mori galisi nimaa pam

bihi m-bɔŋɔ bɛ gbubila paɣa nuu ni paɣa maa nyɛla gbampiɛlli ka bihi maa suhu paligi pam bɛ nyɛla ban la ka gbubi paɣa maa nuu ni ka za taha gbuni taha maa nyaaŋga tihi m-beni maa ni yiya ka dabba gba za ni maani bɛ galisiya pam

Duu n bɔŋɔ duu maa mii peentila peenta piɛlli ka shɛli peenti peenta sabinli ka bi kpahi bini zali ka zaŋ binyɛra pa dizuɣu ka fulaawaasi ʒiɛ bɛ dinni ka luɣuli ni ŋɔ gba bini n ʒɛya maa ka fulaawaasi biɛni zaɣ piɛlli ka di laati nim maa viɛli pam ka diɣi biɛni ka faan biɛni baanjira gba n ʒɛya ŋɔ ni shinshaɣu

paɣa m-bɔŋɔ o mini o bihi ayi ka o kpaari kom n-saan-i yiŋga ka piɛɣu zaya ka mɔri be di puuni ka kom mi yi ŋ-ŋɔ n-kpaari niŋdi l-o' dimbala maa ni di zala yili ni yili maa nyɛla du-kpula ka di taha bɛ zaŋ mɔri m-pilipili li ka tihi be bɛ nyaaŋaga

Paɣa mini o yidana ni o bia bia maa ɡbubila beebi ka mɔri za bɛ nyaaŋa ka bɛ zaŋ binyɛra ɡoliɡoli doo maa ʒila kuɣu zuɣu ka bɔŋɡo za bɛ tooni ni lɔba ka bini tabiya ka di sabi nambanima tamtam di zuɣu bɛ dunoli maa ni niŋla zaɣ' sabinli

Salima gbibu shee n boŋo niraba galisiya pam ka bi zaŋ mashin zali ka zaŋ woya tuli ka mori bɛ nimaani mokuma mini momaha ni tihi niraba maa shab n ʒɛya ŋo o yɛla liiga sabinli jinjɛm waɣanli ka so gba yɛ liiga dozim ka kpaari bin niŋdi bunni

Baaba chɛri n boŋo bi biɛla shitoɣu ni ka o zaŋ doo ʒili n chɛri o zuɣu doo maa nyɛla ninkurigu ŋun chɛri maa gba kurigimi ka pili zipiligu ka kpa ninkpara do so o ni chɛri maa o sola jinjɛm sabinli ka fan bɛ duu maa ni ka foto tabiya ka so bɛ dinni bin buluu gba n boŋo ka niraba ayi bɛ dinni ka wuɣi bi nuhi

Daani n boŋo paɣasara ayi n ʒɛya bi koharila binwola binwola maa wotamilo biɛni Alaafee biɛni appplɛ biɛni mongu biɛni leemu biɛni kamantoosi kaarot giriin pɛpɛ binwola maa galisiya pam di mii zaa nyɛla bindirigu ka bi koharili

Paɣa n boŋo paɣa maa o ʒila daangi gbuni ka ʒi kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ paya ka suu paya ka gbambili bɛni ka o zaŋ chɛrigi pa dizuɣu daangi n boŋo ka sala bɛ dinni ka duɣu tamya ka o ʒi duu gbuni duu maa mii di kuli nyihi nyihi mi ka di tingbani maa viɛli pam

bihi m-bɔŋɔ bɛ galisiyan pam ka yiŋga gbubi foon foon karili ka bɛ lihiri di puuni ka so zaya ka gbubi bia bua m-bɔŋɔ tihi n-zaya ŋɔ bɛ zaya duu gbuni bɛ bi ye liiganima ka niŋ bɛ zobirinima ka daɣidaɣi pam

Daabihi n boŋo bi koharila boraadɛ nima ni naanzu buhi naanzu buhi maa zaɣ ƶiɛhi biɛni ka zaɣ vakaɣa biɛni ni zaɣ dozim alibarisa nim gba n boŋo ka bi niŋ katawiya nima katawiya nim maa zaɣ sabila n nyɛli niraba gba n boŋo paɣa n ƶɛya ŋo ka gbubi bia jiranbiisa nim n boŋo jiranbiisa nim maa nirabq n bɛ dizuɣu